To,? ga ganyayyaki nan an sa a wajan, da kuma waƙa haka, waƙa na tashi? ga kuma wani na bidiyo. To, wannan a kai in an baka a matsayin ka kai na manomi ma, zata ma amfani kalan filin nan haka, zaka iya samu um? kai shuka, haka a wajen. Amma? tunda wannan? ganyayyakin da ke jiki ba ganyayyaki bane masu amfani, zaka samu a sa musu maganin feshi haka, in suka mutu sai ka samu kai shukan ka a wajen. Idan kuma ba wannan ba, akwai wanda suke son wajen shaƙatawa a cikin gida haka, to su ma zata musu amfani. Amma dai wannan ya kamata a ce, shuka ne za ayi a wajen. Ga mutun nan na bidiyo, ga waƙa kuma na tashi, yana bidiyo haka akan abunnan ɗin. To, shi wannan waje, gaskiya?? zai kyau da gona ne, ko gidan gona, ko wajen aje dabbobi, zai kyau sosi dashi. Musamman ma a ce? wajen aje dabbobi, saboda wannan waje babba ne, babba ne sosai, babba ne. In ka samu dabbobin ka haka, ko kiwon kifi haka, ko kaji, du zai ɗauka. In kace za kayi kiwon kifi a wajen, ko kace za kayi kiwon kaji, duka zai ɗauka. In kuma? ba kiwo a? lissafin ka, ko a ra'ayin ka baka son kiwo, sai ka samu kai? noma haka a ciki. Tunda zata iya noma wannan, zaka shuka masara a ciki, zaka shuka? shinkafa, zaka shuka? rogo, dud dai abu da yake buƙatar ruwa, zaka iya shuka shi a cikin wannan fili, kuma za tai kyau, tunda dai wajen gashi nan ya nuna. Babu taki a wajen, amma? halittu na tashi, ga ganyayyaki nan ba taki ba komai, kuma sun tashi? sosai. Kalan wajen nan zaka samu, zaka iya yi duk abinda kake so kayi. Za kai? kiwo, za kai noma, In ma ta kama ma zaka iya binta da maganin feshi, ka ƙona ganyayyakin gaba ɗaya, ka gina gida a wajen, yawwa du zai yi. Amma dai wannan abunda yafi buƙata ayi dashi a wajen, shi ne kawai abu ɗaya, ai gona kawai.

To, wannan ana ce mata saniya. Wasu na ce mata sa, wasu na ce mata bakwalo. Duk wanda ka kira ta a ciki, ita ne. Amma anfi ce mata Akwai me ƙaho, akwai mara ƙaho, wannan da bata da ƙaho ita ake ce ma wa bakkwalo. Kaman, ga dai yadda take kiwo nan, cikin karkara ne, haka za a ce. Ba cikin gari bane, cikin karkara ne take kiwon ta, gata ga ƴan uwan ta, ga abunda take shan ruwa nan, ga kuma abunda take cin abinci can. Abunda take cin take shan ruwa ana ce mishi baho, shi kuma abunda take cin abinci ana ce mai kwangiri. Dalilin da yasa ake ce mai kwangiri, saboda yina da ƙarfi sosai, kuma kamar dai yanda kuke gani, inda ta zauna din um inda aka aje ta tana kiwon nan, ba waje bane killatacce, ko waje me rufi haka. A fili ne take kiwon ta, to dama dabba yana son kalan wannan kiwon. Ga ruwa nan, idan taci abinci tasha ruwa, kuma dama kun san abun nan, ruwa amfanin da yake dashi a jikin dabba. To, in ta gama, wannan ba a sake ta tana ta dinga yawo ba, saboda kalan su marasa ƙaho, akwai me ƙaho dama, Akwai me ƙaho dama, akwai mare ƙaho. Kalan wa'innan mara sa ƙahon, suna da zafi, kalan su ne ke faɗawa cikin al'umma. Saboda ba sa juran ganin mutane sosai, inda sauran shanaye sukeyi. Wannan basa son hayaniya, basa son inda akwai jama'a, so sai ana barin ta. Saboda hakan na janyo babban hatsari ga al'umma. To, shi yasa yawancin bakwalo, kalan wannan kenan, na ce muku akwai ana ce mata saniya, ana ce mata bakwallo. Amma in kace bakwallo, kana nufin mara ƙaho me girma kenan, tinda shanu akwai me ƙaho me girma, akwai kuma mara ƙaho me girma. To, wannan ƙahonta be da girma, shi yasa ake ce mata bakwallo. To, ita bata san ana sakinta haka, saboda sakinnan nata na janyo tai ɓanna ko kuma wani abun.

toh wannan shi ake kira da feshi feshin ƙwari na jikin dabbobi na farko kenan na biyu kuma shi ake kira da wankan ƙwari wankan maganin ƙwari da ake ma dabbobi za'a yi bayanin shi ɗaya bayan ɗaya na farko ana ma dabbobi wannan feshin ne da dalilin cewa akwai ƙananun ƙwari da suke hana wani halittan jikin dabba girma toh in suka yi yawa a jikin waje dabba bai samun yana girma yanda yakamata toh idan kai mai kiwo ka lura da haka toh shine zaka samo maganin ƙwari na feshi da kuma na ruwa in kana buƙata duka sai ka musu ahhhh ire iren ƙwarin da suke addaban dabbobi haka har yazo sai an fara mata masu wannan feshin na wannan maganin ƙwari ana sa musu maganin ƙwari na feshi ko kuma hoda ana ce mata hoda hodan ƙwari toh shi za'a fesa mata ire iren ƙwarin sune irin su ƙoma kaska sai tsanya da dai sauran su su ake yi ma wa na feshi idan aka musu mintoci kaɗan ko sa'o'i kaɗan sai ƙwarin su futo su mutu ita kuma wannan na na cikin ruwan da ake saka dabbobi ana yinta ne da yake cutan tafi zama musu a jikin fata toh idan akayi suka shiga cikin ruwan nan fatan su ko ina yana samun wannan ruwa ya taɓa toh idan ya taɓa sai a jingine su a kaisu gefe idan suka bushe sai a mai da su cikin ɗakin toh wannan bushewan da zasu yi shine yake nunawa da cewa maganin ka zai aiki

To wannan shi ake kira da jan akuya kenan rago rago ne amma ja duk da paipayin be ɗauki da kyau ba amma mukan iya ganewa cewa wannan akuyar rago ce kaman yadda kuke gani ga pili nan kewaye da ita tana kiwo cikin pilin to dama akwai waƴanda basa sa dabbobinsu a cikin ɗaki kaman masu kiwon doki ita doki wata halitta ne da ake hawanta domin tapiye-tapiye ne ita ma haka ake mata ɗakinta wasu se dai a killace waje a sake ta kawai ta cigaba da neman abincin da kanta to wannan rago ne duk inda kuke gani jan rago an killace ta a cikin wani gini gini ne za a ce a kewaye da ita akwai bishiyoyi ga wajajen am pi ajiye irin rago haka a wajen shaƙatawa akwai waƴanda zaka ga suna sha'awan kiwo su ba noma suke yi ba kiwo ne to suna aje rago haka cikin gidansu kan ampaninshi ta taso wani na ampani da shi kawai don jindaɗi wani kuma na ampani da shi din kiwo wani na ampani da shi domin yana san kawai ya aje shi a cikin gida to alal misali yanzu yanda wannan dabba ta girma za a iya kiran mahauci mahauci shine ake kiran da me ta'ammali da nama me yankan nama shine mahauci to ze iya zuwa ya mata kuɗi ya siya ya yanka ya saida naman shima ya samu abunda ya samu kun ga ze samu riba kenan to ampanin kiwo kenan samu riba wannan shine rago.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

to kamar yadda kuke gani wannan hoton shi wannan yana cikin gona in mutum ya zauna a cikin gona yana aiki ana kiran shi da manomi shi kuma manomi shi ke nufan mutumin da zai tsaya ya noma abinda zai ci wani ya siyar wani ya ajiye kamar nan da kuke gani cikin gona ne wannan yana noman gwaza kenan in ana ce gwaza ana nufin wala gashi nan ya tattara ƙasa wannan tara ƙasar itama akwai bayanin daban ta zan zo na muku daga baya gashi nan kuna ganin ya nome datti gona ya ajiye shi a gefe ga koriyar datti can ka wani da ta bushe kuma a gefe to in ya gama hawa daya zai dibe ta yai waje da ita idan an ce tarin ƙasa a gona ana kiran da kuyya kuyya in ance kuyya ana nufin tarin gona in an ajiye ta in an tara in ana tara ta anan ne ake bunne wato aini fin iri kenan in ana bunne iri sai a samata taki in an sa taki a hankali a hankali adunga zuwa ana nome ta ana duban lafiyan ta sai a zo a wato aini fin in ta nuna a cire za'a zo a cire a tafi da amfanin gonan amfanin ta kenan kamar yadda kuke gani ga me gona nan shi yasa jan riga ga kuma kuyya gona ta daddashe yana kuyya alamu na nuna cewa ya riga yayi shukan shi kenan tam idan ka gama shuka daman sai cire amfanin gona kawai ya rage ma to shi wannan mai noma abunda ya rage mai kinan

To, wannan ita ake kira da na'ura me amfani da rana. In ance na'ura me amfani da rana, kowa ya san abinda ake nufi, na'urar da take bata wuta in ba rana. To, kamar wannan da kuke gani a jikin wanna akwatin, akwatin rediyo kenan, a jikin wannan akwatin rediyon, gata nan, a jiki, ita take nuna ma da cewa, idan kai ma'aboci sauraran labaran duniya ne, ko baka da caji, ka tashi ba'a kawo wutan lantarki ba, baka sa ta a caji ba, zaka iya ɗaukan ta tsam ka tafi da ita cikin gonan ka. In kaje da ita cikin gona, zaka juya ta wajen na'uran, sai ya kalli sama, ita kuma rana take bata wato ainufin caji. Idan tana cajin ta, ahankali-ahankali, tana caji kana sauraran labarai cikin gona, har i'zuwa lokacin da zaka dawo. Saboda bata daina caji, daga fitowan rana take farawa, zuwa faɗin rana. To, shi dama zuwa gona, kowa ya san haka ne. Zuwa gona, kowa ya san haka ne, zata fito da safe, ta faɗi da yamma. To, ita ma haka wannan akwatin rediyon. In ka fita da ita da safe, rana ya gasa ta, da yamma idan ka ƙare aikin ka zaka dawo gida, sai ka dawo da ita. Idan ma ka dawo da ita, zai zamana akwai raguwan caji a ciki, saboda cajin da kayi da rana, kana sha ne kana morewa, kana sha ne kana morewa. Kamar yanda kuka ga wannan ɗaukan, ita ma an aje ta ne, a jikin wani kuttun bishiya da aka sare. ga ganyayyaki nan a baya, ganyayyaki kuwa gasu nan kowa ya san ganyayyakin, idan an shuka wasu suke fitowa, wasu kuma ba a shuka su ba zasu fito da kan su.

Rake Rake kenan yadda kaga wannan ana ce mishi Rake to shi Rake dai abu ne mai amfani da yawa a jikin mutum shi Rake yana da amfani da yawa a cikin mutum shima dai kamar komai Noman shi ake a gona kowa yasan wannan amma ba ko'ina ake noman Rake ba Rake ita tana buƙatar waje mai sanyi ne wajan da rana da sauran abubuwa sannan ana ake samu ake noman Rake ita ba kamar sauran shukoki bane da za'a zo ana noman ta a ko'ina aka ga daman ita Rake tana da ƙa'idojin noma kuma ita Rake sau biyu ake saka mata taki idan ka saka mata taki lokacin da ka shuka ta sai kuma zaka saka mata taki lokacin da ta fara girma shikenan ka gama ita Rake ba kamar sauran shukoki bane bata buƙatar noma kamar yadda ake wa sauran shukoki saboda ita icen Raken ta ba ƙasa yake ba mikewa sama yake yi to kamar yadda wannan ɗauka ta nuna mana mutum ne ke shan Rake gashi alama ya nuna cewa ya sha ya sha da yawa ga ɓawon can ya ajiye shi a gefe ga kuma ragowar da yake hannun shi sai aka samu akayi ɗauka to kamar dai kullin ita Rake tana da amfani a jikin mutum tana da me tana da amfani a jikin mutum dan likitoci sun ce inda mutum zai tashi kullin da safe yasha Rake to da idon shi ba abunda ba zai dinga gani ba saboda tana ƙara ƙarfin ido da dai sauransu to wannan Rake kenan

Wannan kwaɗo kenan Kwado ana ma ance kwaɗo an san abun da ake nufi da kwaɗo wani dabba ne da yake rayuwa a cikin ruwa ko kuma a cikin kwata ko waje mai duk dai wurin dake tara ruwa wajen dake tara ruwa wani ma kwaɗon zaka iya ganin shi a cikin? kamar yadda wannan ɗaukan ta nuna mana za ku gani da kyau kwaɗo ne nan ƙaramin kwaɗo a jikin be ehhh ganye ganyen da take ganyen masara to kamar yadda kuka sani cewa kwaɗo in an ce kwaɗo kwaɗo ba wai yana nufin wai kwaɗo kala daya bane? kwaɗo ba kala ɗaya bane akwai kwaɗi da yawa kwaɗii kala kala iri iri launi launi kala kala halitta halitta duk dai haka suke to wannan kwaɗo kamar yadda kuke gani baa saua kalan saura kwaɗudan da aka saba gani bane wannan ana kiran shi da na balunƙu ana kiran shi da nabalunƙu da yake kwaɗunan kala kala ne akwai wanda ba halittan su ma iri ɗaya da wannan ba akwai wanda za ka ga jikin shi ba kala kala jikin shi za ku ganta ne kawai kalan jikin shi ne kunga ko wannan in kuka kalle shi kala ce mai ruwanƙwai a jikin shi kalar yazawa to akwai wanda ba haka yake ba shi kawai kalan kwaɗo kalan shi ance kalar kwaɗo ana nufin kwaɗo kowa ya san kwaɗo akwai mai ruwan ƙasa akwai baƙi ehm gaa mai kalar yazawa da dai sauran kaloli duk akwai to wancan kwaɗon shine aka fi gani shine kwaɗon da za a iya ce mai kwaɗon gida tunda anfi ganin shi wannan amfi samun shi a wajajen fadamu haka wajen shaƙatawa lambu da sauran wajajen da sanyi ke zama kalan wannan kwaɗo shine ke ƙara cikin dare za ku ji yana ƙara to kalan shi ne wannan shi ake kira da nabaluƙu kenan.

mutum mai shukan doya doya kenan inda ake shuka doya inda ya nuna mana kenan acikin wannan dauka gashi nan da fartanyashi a hannu gashi ya sa hula mai matarin fuska toh kamar yadda muka gani acikin wannan dauka doya na daya daga cikin abubuwan da ake shuka su a ƙarƙashin kasa wanda bata fitowa a sama saman shuka a ƙasa take fitowa to inda dauka ta nuna mana cewa doya na daya daga cikin abubuwan da ba'a sh shukata da yawa kuma acikin kasa ana ma kowacce waje waje waje ne daban daban kamar yadda muka gani acikin nan ita kunyar doya ba kamar saura kunyoyin bane kunyar doya ana tara mata tulin kasa in an tara tulin kasa sannan a sa irin doyar kuma ita doya yado take itama in ance yaɗo ana nufin duk wani abu da zaka shuka ko zaka abu da abu da sauransu in kasa mishi abu zaibi koko zaibi hanya da kanshi to ita doya haka takeyi yado takeyi a waje idan ka shuka doya akasa ka tala mata ka tara ka tula kasa a inda ka shuka doyar to wannan tarin kasar da ka bayar shi zai bata damar yin hanyan da ko baka turata ba zata tafi idan ance hanyan da ko baka tura taba ana nufin hanyanda yadon zaibi kuma zatayi yaya yin da ba'a tunanin zata yi ba kamar yanda kuke gani awannan daukar ga yi nan kowani kunya an bibbi an aije iri a wajen irin da zaiyi gayi nan anbi bi kowanne an ajiye to saboda ita sai an hak bakuma ana haqa kasa can kasa bane idan antashi itane za'a bita harqasa tunda in ta tashi yi ba tanayi a sama sama bane kasa takeyi amfanin tara kasan kenan amfanin me tara kasan kenan saboda in tashi kasa zatayi bawai tana fitowa bane a sama